Nobɔ la a zeŋ ka nobɔ bayi a zeŋ kyɛ yɛ kusime kyɛ yɛre zu kyɛ ka nobɔ bayi a are ba niŋesugɔ ka dɔɔ ane pɔge kaa dɔɔ su kparenuwogre kyɛ eŋ wɔɔkyi kaa pɔge su kpare kpare dɔre kyɛ kyɛre a su kaŋa dɔgle ka dɔɔ kaŋa su kaayɛ sɔglɔ are ba puoriŋ ka nobɔ zeŋ a ba lombore sɛŋ.

Moba la a zeŋ ka bata a zeŋ kyɛɛyɛ zu kyɛ ka bie dɔɔ a kɔge a bie kaŋa. naŋ su kaayazeere a zeŋ a kyɛɛyɛ kaŋa zu ka pɔge kaŋa a dɔɔ a de kuruu toŋ vūū naŋ dire.

Die poɔ la ka kusine gado a biŋe ka ba yɛre pɛnpilaa a pɔge kyɛ ka zukɔglaa dɔgle o zuiŋ ka pɛne dɔgle a pɛnpilaa ba naŋ de yɛre pɔge zuiŋ kaa die daŋkyime e peɛle kyɛ ka kyaane enfuone a mare a dankyini eŋɛ.

Nobɔ la a zeŋ nobɔ banaare ka salmaane ane geŋteŋne a biŋ ka ba mine be booti poɔ ka pɔɔ kaŋa su kparepelaa ko e nubaale kyɛ ka o de pɛnpilaa koo pɔge o poɔ kyɛ leŋ o seɛ ane o kɔkɔre a kyɛ ka o eŋ toore nutoore peɛle ka pɔɔ kaŋa meŋ su kpare nubaali ngmaara kyɛ ka a o e sɔglaa.

Pɔɔbɔ la a a are ka ba seɛ kurigbɛwogre kaa mine yitaa ka ba mine su e ka a e bonsɔglɔ ka ba taa karetaare a teɛ teɛ ka ba sɛge sɛgre mare a karetaare eŋɛ kyɛ ba zege ba nuure kaa pɔɔ kaŋa taa yelyel kaa yi gaŋgaa a de tɔgle o noɔre poɔ kyɛ haa o noɔre.

Nobɔ la e yaga lɛ a ka ba zaa eŋ nyobogre bonpɔgraa kyɛ ka dɔɔ kaŋa naŋ su kparepelaa kyɛ seɛ kurisɔglaa leɛ o nuure bare o puoriŋ ba eŋ a noo ai a nyobogre bonpɔgraa ka ba mine taa sabulɔ a go go ne ɔŋnɔ tɛnɛɛ kyɛ ka lɔɔre pelaa kaŋa biŋ a ba puoriŋ.

Nobɔ la a zeŋ kyɛ ka ba mine zeŋ ka pɔɔ kaŋa a zeŋ die naŋ kampile die naŋ yuo dendanoɔre a de bie a eŋ o gbɛɛ poɔ kyɛ ka a bie kaŋa meŋ zeŋ o ba su kparoo kyɛ tēɛ o gbɛɛ ka nobɔ bayi a are dɛle a kampile die.

Noba bayi la a are a su kparesɔglɔ kyɛ su kparenuŋmaara ka a e dɔre ka ba seɛ kurigbɛwogri ka lɔɛ a biŋ ka ba maale bonne pɔge a anaŋ naŋ are na kyɛ ka a mine do dɔgle a zu sogaŋ.

Bibiire la a are biire banuu ka kaŋa are ba niŋesugɔ a su kpare kyõɔnɔkyõɔnɔ kyɛ seɛ kuree o ba kurigbɛwogre o ba eŋ nɔɔteɛ kyɛ de a nɔɔtire a de do ne sazu kaa ba naŋ na naŋ are a puoriŋ kaara ka kaŋa su kparedoɔre a gaŋ ba zaa ka kaŋa meŋ are a lombore sɛŋ meŋ su kparezeɛ kyɛ su seɛ kurivaare.

Karembiiri la a be karedie poɔ, ka karembiiri mine bayi a wa zeŋ a niŋe sɔŋɔ, ba ba zeŋ 'chair' ane tabol zu, ka a zeŋ kuuri zu, ka kaŋa taa gane kyɛ de o nuu teɛ o noɔre, ka kaŋa meŋ de a gane pare o gbɛɛ zu kyɛ de o nu a teɛ o noɔre kyɛ ka baagi biŋ a o poliŋ poɔŋ.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

Nobɔ gyamaa gyamaa la ngmaa villi a nobɔ na naŋ are na ba mine su la kparepeɛle ka ba mine su kparesɔglɔ ba mine aŋ la nimikyaane kyɛ moɔ nɔmoɔnaa bonzeɛ ba mine yuori la ba noɔɛ ba mine vɔgle la zupile ka ba mine a meŋ zɛge ba nu saazu.

Nobɔ la a are ka dɔɔ kaŋa su kparezeɛ a tabole bio a o puoriŋ ka aŋkaa kommie wɔɔtamɛloŋ ane gyɛnlee meŋ biŋ a tabole kaŋa naŋ biŋ a onaŋ na lombore sɛŋ kaa tabole kaŋa eŋɛ ka gaana flak maŋ be a o eŋɛŋ.

Nobɔ la a zeŋ kyɛɛyɛre zu ka ba zure dɔɔ kaŋa zeŋ ba niŋeŋ a vɔɔle bonpelaa kyɛ su bonpeɛle ka kamaa kyiinee a biŋ ka kapure biŋ kaa nobɔ naŋ zeŋ ka ba mine de ba foone a dirɛ enfuone ka dɔɔ kaŋa are su kparepelaa seɛ kurisɔglaa kyɛ vɔɔle zupilsɔglaa taa enfuone kamira.

Nobɔ la e yaga lɛ a zeŋ zeŋ kyɛ ka enfuone kamira are are sɔglɔ lɛ ka gaana flak a leŋ leŋ a yagle kyɛ ka a nobɔ mine be ba niŋesugɔ do zeŋ zusugɔ kaa gaana flak kaŋa be a ba dankyini eŋɛ ka ba zeŋ.

Lɔɛ la a are ka a zaa kpɛlɛŋ ŋmore ŋmore kaa kaŋa e pelaa kaa kaŋa e zeɛ kyɛ ka dɔɔ kaŋa ne pɔg kaŋa a zɔŋ popo ka lɔɔpelaa be a ba puoriŋ ka dɔɔ kaŋa peɛle a lɔpelaa na ka dɔɔ kaŋa eŋ nyaboori bompɔgraa kyɛ su kparepelaa ane kuripelaa.

Nobɔ la a zeŋ a pɛɛre wa gaa ka gaŋgaare biŋ ba niŋesugɔ ka ba gyire wagyɛre naŋ taa peɛle ne sɔglɔ ka ba mine taa dagolo a dɔgle a gaŋaa zu ka kaŋa taa gbelme a zeŋ ne a kɔge a kaŋa.

Bibiiri la be mɔkuone poɔ ŋmeɛre bɔle ka kaŋa seɛ kure sɔglaa kyɛ su kpare buluu a zɛge o gbɛre koo duoro koo ŋmɛ a bɔle a dɔɔ kaŋa a are o nigesɔgɔ a seɛ kuri gbɛ wogre kyɛ de o nu kaŋa leɛ duoro ko tɔ o nyaa.

Laafēēloŋ tonton zie la kaa Laafēēloŋ tontonɔ a su kparepelaa kyɛ ka kɔmpiuta biŋ o niŋeŋ koo taa karetapelaa ka tabole biŋ a kare gama a pare a tabole zu zuŋ ka pɔɔ kaŋa su kparepelaa a zeŋ ka kaŋa are o niŋeŋ a su kparevaare.

Noba la a kyɔŋ yaga lɛ a zeŋ bontanne zu ka ba mine a kyɛnɛ gbɛɛ ka ba minw mare baagere ka ba mine vɔgle sapigizeere ka ba mine de boma le pɔge ba niŋe k,a bontanne nyɔge taŋa kyɛ a duoro.

Die poɔ la ka taaboore kyɛɛyɛre e zeɛ ka kusime be a poɔŋ ka kapuro dɔgle a zuiŋ ka tabole zeɛ a biŋ a seŋsugliŋ ka flaawa a dɔgle ka kapu dɔgle ane pilate flaawa be a die koŋkogriŋ kyɛ ka a die tokore kyaane pelaa lɛ ka pɛne pɔge ka kyaane a be a dankyini eŋɛŋ.

Pɔɔ ane biire la ka a pɔɔ taa seŋsɔge kyɛ ka a bie kaŋa pɔge o zu ane pɛne kyɛ su kparenuwogre gaŋaare ayi biŋ o niŋesugɔ ka kaŋa meŋ taa seŋsɔgre ka kaŋa taa wulee

Nobɔ la are a su kparepeɛle ka ba mine su kparezeere kaa taa peɛle kyɛ ba zɛge ba nuure ka ba mine taa flakire ba mine leŋ bonpeɛle ba zuiŋ ba mine eŋ nimikyaane kyɛ ba mine ba leŋ boma ba zuiŋ.

Galamsee biiri la a be mɛmɛrɛɛ poɔ a meelɛ ka dɔɔ kaŋa su kparepelaa a e bɛroŋ kyɛ seɛ kuriŋmaa ka o e pelaa a do are a tɛnɛɛ zu kyɛ kaara a noba naŋ be a tɛnɛɛ poɔ ka ba kyɔɛne kyɔpori puori ka a yɛ gyere gyere taa.

A gaana zaa yidandɔɔ la su kparepelaa ka o e nuwogre kyɛ seɛ kurisɔglaa eŋ nimikyaane a kyeene o zu kɔlii kɔlii a nyɔge dɔɔ kaŋa naŋ vaare wagyɛ nu a puoro kyɛ ka noba yaga a are ka ba mine vaare wagyɛ ka ba mine seɛ a wagyɛ ka porosi dɔɔ are a vɔgle zupilsɔglaa su kparesɔglaa leɛ o puori ko a noba.

Porosiri la a are a nyɔge pɔgesaraa kaŋa naŋ su kparesɔglaa ka kaŋa su kparezeɛ ka ba de hankɔgre a eŋnɛ a nu poɔ kyɛ ka lɔsɔglaa meŋ biŋ ba nige soga.

Nobɔ la a are yaga lɛ a wa gaa ka ba mine su kparepeɛle kyɛ vɔgle zupilpeɛle ba mine ba vɔgle zupile ka yaakpolo a are a ba niŋesugɔ ka yaakpolo e peɛle kyɛ ka pɛmɛ dɔɔle a yaakpolo zuŋ.

Bibiiri la are kyɛ ka niŋkpoŋ be ba puoriŋ pɛgle bie kaa bie kaŋ are a ba biŋe poɔ a taa foone ko waa kpoŋ lɛ ka a taaba na are a puoriŋ kyɛ muulo kaara kyɛ a bie kaŋa zaa ba su kparoŋ.

Bibiiri bayi la ka kaŋa are kyɛ yɛre malfa koo be o puoriŋ ka kaŋa meŋ ziŋ su sogyɛre kparoŋ kyɛ de a malfa pare o gbɛɛ eŋɛ kyɛ ka o mare o puori ka dakogro a biŋ ka pata are ka ba ŋmaa vaare a pɔge.

Lɔzagra la ayɛ biŋ biŋ yaga lɛɛ, kyɛ ka lɔzeɛ kaŋa a yi zoro a sori zu ka a zu e zeɛ kyɛ ka a puori e pelaa. Kaa lɔzagra naŋ biŋ a be na ka ba kpaare kyɛnse, zeɛ a pɔge a mine.

Noba la a ziŋ kyaare taa a eŋ nimikyaane bɛrɛ kyɛ ka taabol biŋ ba sɔgsɔliŋ ka kɔmpeuyare a biŋbiŋ a tabol zuiŋ ka filaaware meŋ biŋ a tabol zuiŋ ka dɔɔ kaŋa su kpare zeɛ a ziŋ kyaare dɔɔ kaŋ naŋ su kpare pilaa.

Bibiire la a zeŋ yaga lɛ ka kaŋa su kparesɔglaa koo taa nuwogre ka kaŋa meŋ su kparoŋ ko taa zeere ane dɔre ka kaŋa su kparenuwogre koo e pelaa kyɛ ka kaŋa meŋ zeŋ a koŋkogreŋ kaŋa a leɛ o nu teɛ o noɔreŋ.

Nobɔ la are nobɔ bata ka kaŋa zaa maŋ taa bonbigre naŋ e zuure kyɛ ka ba vɔgle zupile naŋ taa nɔkɔɔlɔ kyɛ su bonzeere kaa taa peɛle ka kaŋa taa tammo o nu poɔ.

Bondirii a biŋ, mui la ka gyԑnlee ane taaleԑ ane vaare, ka nԑne bebe bͻͻde-kyeenee a dogele a zu kaa mõͻ nyegeke lԑ.

Noba la a ziŋ kyɛ ka pɔgebo are ba nigesɔgɔ a su wagyɛ kaaya tɛɛtɛɛ kyɛ de mine pare ba bɔgɔŋ ka ba vɔgle zutale peɛle ba mine ba vɔgle ka ba ziŋ ka dɔɔ kaŋ su dagakparoŋ a ziŋ a noba naŋ ziŋ ka naa ziŋ ka ba kyaare ne kataweɛ.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

Yԑre ŋmempuori zie la ka noba e yaga lԑ, ka lͻԑ ayi biŋi ka a lͻͻre kaŋa zu taa fitindigili, ka a poe meŋ taa fitindigile kyolee kyolee ka a are be a puoriŋ ka a lͻԑ e sͻgelͻ. Ka kaŋa meŋ are a lombori sԑŋ na a saa kyԑ ba saa baare kaa noba mine are are a be. Ka kaŋa vͻgele zupili zeԑ ka dͻͻ kaŋa de o nu eŋ o puoriŋ kyԑ su kpare zeԑ. Ka ba mine vͻgele zupile kyԑ bamine ba vͻgele.

Noba yaga la a are, ka polisiri a su bonsɔglɔ a be a ba niŋe sɔŋɔ ka bamine a daara taa ti taa are neŋ ka ba mine mare baagere kyɛ ka ba zɛŋ a fiilaakiri ka a do saa

Vũũ-maleba la, ka solare a biŋ biŋ yaga lɛ, kaa vũũ-maleba mine vɔgle kpogli, kyɛ ba mine ba vɔgle, ka ba su bonsɔglɔ, ka ba mine su bompeɛle ka kaŋa su bonzeɛ a zeŋ kyɛ vɔgle kpogli, dɔre.

Nobɔ la a zeŋ ka ba mine are ka ba su bonsɔglɔ kyɛ ka neŋyeni su bonpelaa ka tabolɔ biŋ ba niŋeŋ ka gama a pare ka dɔɔ kaŋa are ba niŋeŋ su kparesɔglaa kyɛ ka kparepelaa be o poɔ ka miri are o kɔkɔreŋ koo eŋ nimikyaane are a ba niŋeŋ ka dɔɔ kaŋa su kparesɔglaa kyɛ taa foone a eŋ o nuŋ.

Kapeŋtare la a kpaara zie ka ba mine do zeŋ a yiri zusugɔ ka ba kpaara a taaboore gyiritaa ka ba mine zɛlɛ a taaboore a turo ka ba mine zɛlɛ kuree ka dɔɔ kaŋa naŋ vɔgle zupile kyɛ su kparesɔglaa ko taa pelaa a zeŋ kuriwoge a dɔŋ ne weɛ kaŋa zeŋ a kuruu vɔgle zupilzeɛ a tuuro ne.

Nobɔ la e yaga lɛ are are ka ba mine ti daga kūū daga a zɛŋ ka o doo kyɛ ka ba taa flakire ka porisere a vɔɔle ba zupile a su bonsɔglɔ a e ka dɔɔ kaŋa su bonpeɛle gaŋ teŋɛ ka ba de ba gbɛɛ a dɔgle ne a dɔɔ naŋ gaŋ a teŋɛ na.

Nobɔ la a are ka ba mine a ti kuree wa mãã ka kaŋa ti a kuruu kaŋaa de a eŋnɛ a kuri mansen eŋɛ ka kaŋa meŋ ti sɔɔyɛ a ngmaara ne a kuruu kaŋa kyɛ ka rɔba laa biŋ a ba niŋesugɔ ka bɔɔti mare a dankyini eŋɛ e sɔglaa kyɛ ka onɔŋ na kaŋ naŋ eŋ nimikyaane.

Nobɔ la a zeŋ kyɛ ka kɔmpiuta biŋ ba sugɔŋ ka tabole biŋ ka pɔɔ kaŋa are deŋ deŋe a taa maka delee kyɛ seɛ kurisɔglaa a su kparesɔglaa a yaale o nuure.

Nobɔ la a zeŋ guoli ba gbɛɛ gɔlle ka ka ba mine su bonpeɛle ka dɔɔ kaŋa su kparezeɛ kyɛ de pɛne pelaa vili o kɔkɔre ka kaŋa meŋ a zeŋ guoli o gbɛɛ de o nuure laŋtaa kyɛ de bon pɔge o zu ka daare biŋ ba seŋsugliŋ ka dɔɔ kaŋa naŋ su bonpelaa kyɛ ka bondɔre biŋ o gbɛɛ eŋɛ a de tire a suli a zu.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

Nobɔ la a zeŋ lɔɔre dakogro zu ka ba mine are ka dɔɔ kaŋa su kpare pelaa naŋ e nuwogre kyɛ seɛ kurisɔglaa koo vɔɔle sɛpile pelaa zeŋ kɔge pɔɔ kaŋa naŋ su kparoŋ ko taa dɔre ane sɔglɔ kyɛ vɔɔle zupile pelaa ka dɔɔ kaŋa su kaayɛ sɔglɔ kyɛ eŋ nimikyaane a zeŋ a pɛre ba.

Yɛre mwinpuoroo zie la ka ba eŋ nyɔboɡri bompɔɡri kyɛ leɡ pɛmpeɛle ba zuree ka ba mine a vɔɔli zupilipeɛli ka ba ɡbi dumo ka ba mine su kaayasɔɡelɔ ka ba uri fontediɡri a mwinpuoroo zie ka ba pɛpɛ a wa ɡaa kyɛ ɡbi dumo puoroo.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

Yiri la a are o e la doɔre ka teere a are a yiri puoriŋ koduteere meŋ are la be ka filaaware are dendɔnoɔre kaŋa naŋ yuo ka pɔge kaŋa zeŋ a dendɔnoɔre kyɛ de o nu teɛ o noɔre ka aŋkorɔ biŋ a yiri nige soga kyaare a kyɛnsi.

Nobɔ la a are ka bie kaŋa tuo geŋteŋ kyɛ kyɛre taa kɔva a seɛ kurisɔglingmaa kyɛ su kparoŋ ka o e nungmaara ka pɔɔ kaŋa be o puoriŋ su kparesɔglaa kyɛ pɛgle fufulɔsɔglaa kyɛ mare bie kyɛ ka a bie kaŋa be a onaŋ naŋ tuo a geŋteŋe niŋesugɔ a su kparoŋ ko kyoɔne peɛle kyɛ kyɛre e nu ngmaara.

Pɔɔbɔ la a ngmeɛrɛ bɔɔle ka kaŋa seɛ kuridɔre kyɛ su kparezeɛ naŋ e baalug ngmaara a kyɛ kaa bɔl e pelaa ane sɔglɔ koo gɛrɛ a bɔl ngmeɛbo kaŋa su kparepelaa a kyɛ seɛ kurizeɛ naŋ ka ka kurisɔglaa naŋ e woge pare a kurizeɛ ko o gɛrɛ o meŋ.

Noba la a e yaga. lɛɛ a zeŋ zeŋ ka dɔɔ kaŋ zeŋ a ba niŋɛ su kparre pɛlaa ka wɔɔ enfuoni be a be kyɛ ka neɛ enfuoni meŋ be be kɔɔ su kpare sɔglaa a eŋe nimie kyaane kyɛ ka o de a Gaana flag a teɛ sazuŋ kyɛ. gbol o nu kaŋ meŋ teɛ kaa noba mine su bonsɔglɔ ka ba mine su bon zeɛre ka ba mine leŋ a wɔɔ enfuoni zupile ba zuŋ.

Bɔl-ŋmɛrebɛ la, a be pake poɔ a ŋmeɛrɛ bɔle. Ka kaŋa toŋ sɔɔsedɔre kyɛ su kparepelaa ko taa dɔre, a seɛ kur-sɔɔlaa a zɛŋ o gbɛeɛ toŋ nɔɔteɛ ka a do saa kyɛ ka kaŋa meŋ toŋ nɔɔtezeere a seɛ kur-sɔɔlaa kyɛ meŋ su kparepelaa koo taa dɔre ane sɔɔlaa ka ba mine zeŋ dakog zu a kyɛ kaara a bana na naŋ ŋmeɛrɛ a bɔlle.

Nobɔ la a are yaga lɛ ka ba mine seɛ mankure kyiŋpiriŋ kyiŋpiriŋ kyɛ ka a dɔbɔ seɛ kuree kaa gbɛɛ e kyiŋpiriŋ kyiŋpiriŋ ka ba su seŋgilɛnte sɔglɔ ka zie waa doɔre la ka ba vɔgle kaa pɔɔbɔ vɔgle zupil kyiŋpiriŋ kyiŋpiriŋ ka a e dɔre.

Nobɔ la a zeŋ yaga lɛ ka ba mine a su bonsɔglɔ ka dɔɔ kaŋa su kparenuwogre peɛle kyɛ ka pɔɔ kaŋa are ba niŋesugɔ a su kparwnungmaara koo e zeɛ kyɛ koo taa yelikaayi gaŋgaa a tɔgle o noɔreŋ.

Pɔgebɔ bata la ka kaŋa tɔɔrɔ saao ka kaŋa meŋ a su bonsɔglɔ kyɛ seɛ mankure koo tɔ zeere ka tala kpomo anee kãã ne rɔba a biŋ laa liŋe poɔ kaa pɔɔ kaŋa su kparebluu seɛ kuri trɔza sɔglaa a de o nuure ti o seɛ ka yiri are a taa tokoraayi ka ba pille kyɛnserre koo e zeɛ.

Lɔrɛ kãã koɔroo zie la ka lɔɛ ayi a biŋ, kaa lɔre kaŋa yi lɔpelaa kyɛ ka kaŋa meŋ ayi vaare, ka noba are a lɔre kãã koɔroo zie. Ka noba bayi a zɔŋ popo, ka kaŋa su kparpelaa seɛ kur pelaa a vɔgele zupilpelaa a zɔŋ a kpokpo koo kyɛlɛɛ e pelaa kyɛ koo kyɛlee e sɔglaa koo are kɔge a lɔrɛ kãã koɔroo zie.

Noba la are, ka ba mine su kpare dõͻre ka a taa peԑle ne sͻgelͻ. A vͻgele kpooli peԑle ka ba kaŋa su kpare zeԑ kyԑ toore bonsͻgelaa o nuuri poͻ kyԑ vͻgele zupili zeԑ, a leԑ kyeele o nyuu eŋ nimikyaane.

Nobɔ la a are kyɔŋ fuolee ka ba mine gyire wagyɛ sɔglɔ kyɛ su kparewogre ka ba mine meŋ su kparewogdɔre ka ba mine meŋ are ba niŋesugɔ a su a kpare wogre ka e sɔglɔ ka dɔɔ kaŋa are ba lombore sɛŋ su kparwnungmaara ka o e sɔglaa kyɛ ko o leɛ o niŋe bare o nuure bare o puoriŋ kyɛ ka flakire leŋ leŋ yagle.

Mansin maleba la, a su kpare wogiri ka a pͻge ba nuuri ane ba gbԑԑ ka ba zaa vͻgele zupili peԑle kyԑ are a mansini pare ka a gyere gyere ka a mansimo gyere gyere taa, kaŋa arԑԑ la kyԑ ka kaŋa dͻͻ teŋԑ kyԑ te a mansini bone.

Dɔɔ la a e bɛroŋ kyɛ seɛ kurigbɛwogre a eŋ nɔɔtisɔglɔ vɔɔle zupile sɔglaa taa dabɔle a zeŋ boŋe zuiŋ kyɛ taa bogiti kaa boŋe kɔkɔre ne o nyobogre taa miri kaa dɔɔ nyoge taa.

Sogyɛre la a are ka ba mine a gbi dumo ka kaŋa gaŋ popelaa a teŋɛsugɔ kyɛ vɔgle zupille ka kaŋa gbi dumo kyɛ ti taa ka kaŋa meŋ gbi dumo kyɛ toore nutoore peɛle a o nuure poɔ kyɛ ti o a taa ka teere are a ba puore ka moɔ zaa ko kyɛ ka die kaŋa are a ba puoriŋ.

Karenbiiri la a zeŋ yaga lɛ a gaa ka tabol maŋ waa wogi lɛ a wa te gaa ka ba zeŋ gɔle ka kɔmpetare pare a tabolɔ zuŋ kyɛ ka kyɛɛyɛre yaga biŋ ka tabolɔ meŋ zu bon kɔmpetare bebe ka nenbonyeni kaŋa zeŋ a a tabolwogri zuŋ ka ba karema are ba niŋesogɔ a eŋ taayɛ kyɛ kyɛre su kparenuwogri seɛ kurisɔglaa.

Noba a are kyɛ ka ba mine zeŋ kyɛ ka dɔɔ kaŋa a dɔɔ teŋɛ kyɛ taa fooni kyɛ ka waayɛ a be a fooni eŋɛ kpɛ fentedigli eŋɛ ka kõɔ ne kɔlbaa a biŋi ka bie kaŋa zeŋ teŋɛ kyɛ guoli o gbɛɛ ka kaŋa a gbi dumo kyɛ taa vu fentedigli waayɛre mine.

Nobɔ la are ka ba mine a zeŋ kyɛ ka bayi a be ba seŋsugliŋ ka kaŋa zeŋ teŋɛ kyɛ ka o gbɛɛ zɛle ka o leŋ bone o zuŋ pɛne o zuiŋ kyɛ ka ba tõɔ lai peɛle o nimiri eŋɛ ka pɔɔlee zɔɔ kyaare o seɛ mankuripiŋpireŋ koo e dɔre kyɛ ko o de a mun bondɔre naŋ taa peɛle a leŋe o nyaa kyɛ do leŋ o kɔkɔreŋ.

Mͻdonne la a be mõͻ poͻ. Nii la mine gbeŋime la mine. Ka a gbeŋime nyͻge a mͻnaabo kaŋa, ka a gbeŋini kaŋa be a mͻnaabo zuŋ a donnͻ. Ka a mine be a mͻnaabo pososeԑŋ, ka kaŋa do are a seԑŋ kyԑ ka a gbeŋini kaŋa zoro ka a mͻnii tuuro a puoriŋ, a onaŋ na a gbeŋi a taaba naŋ nyͻge eԑԑ mͻnaasͻgelaa.

Nobɔ la a zeŋ yaga lɛ a ngmaagyile tabole naŋ biŋ ba seŋsugliŋsugɔ ka bondirii a pare a tabole zu zaa ane pilatire ka dãã ane gilaa a biŋ biŋ ka bɔtullɔ a dɔgle a tabole zuiŋ ka dɔɔ kaŋa su kparepelaa a eŋ nimikyaane a zeŋ kɔge pɔge kaŋa naŋ su kparesɔglaa kyɛ seɛ kuringmaa.

Nobɔ la are yaga lɛ ka ba mine a vɔgle zupilee ka ba mine taa foomo a dirɛ enfuone dɔɔ kaŋa naŋ are ba niŋe poɔ su bonpeɛle kyɛ nyoge pɔɔ kaŋa nu a puuro ka ba mine taa karetaare a zɛge ka a do saa.

Pɔɔ la a zeŋ godo zu naŋ biŋ pat kataweɛ pare kyɛ ka dɔɔ be kòɔ poɔ koo zeŋ a tori a dɔɔ a kaara ka kugbe teere a are are ka kòɔ yi gaa gaŋe pagmaŋ lɛ a yeŋ poɔ.

Noba la a are kyɛ ka kaŋa zeŋ a taa bɔɔli a su kparepelaa a seɛ kurizeɛ a eŋ nɔɔtepeɛlle a zeŋ chair zu a de a bɔli zɛge sazu ka a kaŋa are deŋdeŋe kyɛ de o nu kaŋa a teɛ kyɛ de a zɛge a nu kaŋa meŋ a gyɛre are kyɛ kaara a onaŋ na naŋ zɛge a bɔli teɛ a sazu ka kaŋa are a leɛ o puori a ko ba.

Nobɔ la are ka pɔɔ kaŋa are a ba niŋeŋ a taa pilati ane bondirii kaa a ba naŋ naŋ are a puoriŋ ka tabolɔ biŋ ka bɔtulɔ a dɔgle ka bondirii dɔgle ka ba su kaayɛ peɛle su seɛ kurisɔglɔ kyɛ ka a bondirii mine biŋ a onɔŋ na naŋ are a niŋesugɔ lomboreŋ ka dãã ane a bondirii mine dɔgle tabol zu.

Noba la e yaga lɛ a are ka deri are poɔ ka lɔɛ are ka lɔɔre kaŋa e lɔdɔre ka lɔzeɛ tuuro ka lɔpeɛlle ayi a tuuro ka no ka ba mine yɔ kyaare kataweere ka ba mine gaa te be.

Nobɔ la a e yage lɛ ka ba mine zeŋ kyɛ ka ba mine are ka pɔɔ kaŋa eŋ nimikyaane a su kparesɔglaa kyɛ su kparepelaa eŋ a poɔŋ yɛre kaati karetaare a dɔɔle tabole zu o niŋesugɔ kyɛ ka ba de a yelkaayi gaŋaa a tɔgle l noɔre.

Nobɔ bata la ka kaŋa su kparesɔgle nungmaara kyɛ seɛ kurigbɛwogre naŋ e sɔglaa are teŋɛsugɔ kyɛ geŋ pentire daŋkyini ka kaŋa do are dokoge zu kyɛ meŋ pentire a dako kaa daŋkyini su kparepelaa kyɛ seɛ kurisɔglaa vɔɔle zupilsɔglaa ka kaŋa meŋ naŋ duoro kyɛ kaa penti kɔlbaarre a yɛ biŋ biŋ a teŋɛ ane baagi.

Nagyeriya deme paati deme la ka ba mine su kparepeɛlle ba mine ba su kparepeɛlle vɔgle zupilsɔglɔ ba mine ba vɔgle zupili ka ba de kaati kaŋ pɛmpɛlaa bebe ka nagyeriya deme paati eŋfuoni a mare a kaati eŋɛ kyɛ ka ba mine taa a nagyeriya filaaki.

Bibiire bata la ka kaŋ sobɔ zeŋ gbɛrɛɛ saakire zu a seɛ kurisɔglaa kyɛ su kparenuwogre ka kaŋa be o puoriŋ su kparepelaa kyɛ seɛ kurisɔglaa eŋ nɔɔteɛ ka kaŋa meŋ gaa te do are a su kparepelaa kyɛ seɛ monkure pelaa.

Noba la are, soriŋ yaga lɛɛ ka yie are, a lambori kaŋa, ka mine meŋ are a lambori kaŋa, ka a yiri kaŋa dankyini a e sɔglaa lɛ, kyɛ ka ba drow enfuone mare a eŋɛ ka a enfuone ka enfuone kaŋa taa nimie ata, kyɛ taa nyɔbori boyeni ne noɔre.

Sogyɛre la are ka bayi are a nigeŋ a taa malfa kyɛ ka kaŋa meŋ are ba nigeŋ bonyenaa a taa malfa kyɛ yɛre baage kyɛ seɛ o seɛŋ kyɛ meŋ taa malfa ka a Sogyɛre lɔɔre are nyalaŋ nyalaŋ a ba puoriŋ.

Die poɔ la ka kusime kyɛɛyɛre biŋ ka kapuro a dɔɔle a zuŋ ka tabole biŋ a seŋsugliŋsugɔ ka boma dɔɔle a tabol zuiŋ ka pilo mine ayi a biŋ a teŋɛsugɔ a kyɛ ka kyaane enfuone a mare a dankyini eŋɛ ka ba yɛre pɛmɛ a pɔge a tokoro eŋɛ kaa pɛnkyɛlɛɛ e pelaa.